Asaɖemee nye esi. Zikpui nɔ afi ma. Kplɔ nɔ zikpui ŋgɔ. Gaƒoɖokui le gli nu. Akaɖi le dziaƒo. Amadede yi le xɔmee nye ʋi.